Ilandela iipundi yoye iiwanawa hoka taku vulu okulila aanegumbo yaandjeni shampa tayali nenge taya tala ooradio yomuzizimba ,nenge hoka taku vulu oku kutumba aayenda sho tayeya okumu talela po.

Ino itayela iinima ayihe mbyoka hayi longithwa komalungula taku tiwa tuma oahimaliwa opo wu pewe oshinima shoye, shoka oto vulu oku kanithila mo oshimaliwa shoye ngoye oshinima shoye inooshimona.

Ilandela oshipundi shoye sha kola nawa shomondunda yoye nenge moseti yoye. Oto vulu okushi kuutumba ngele to longo iilonga yoye yomegumbo nenge yomongeshefa yoye.

Kayishi koostola akuke tovulu okuya opo wukalande iinima yoye ndyoka wahala. Oto vulu okwiilandela oma mengo goye, omabanana goye noshowo iinima yilwe pondje mpoka hapa landithwa kaantu haya kala pondje.

Inda koNictus eto ilandele ekopi lyoye lyoku fulukitha omeya lyoko lusheno. Olyali lyina oondola dhaNamibia omathele gaheyali nomulongo nogoyi, ndele paife olyina ashike eedola dhaNamibia omathele gatano nomilongo omugoyi nogoyi.

Ha moositola owala to vulu oku adha iinima iiwaanawa ngaashi iikulya, ngaashi iinima mbono hamu li opo mu koleke omalutu geni. Opu na aantu mboka haya kala pondje mpee! Haya landitha iinima kombiliha eelela ngaashi, omalemune, omabanana, niinima oyindji to vulu okulya nawa.

Oto vulu oku ilandela okataafula koye okawanawa shi ikolelelela kutya owa hala okuka tula mondundu yoye nenge omoseti yoye. Sho ngaa toka tula mondundu yoye ngoye to tulako omagadhi goye noothewa dhoye nenge sho toka tula moseti yoye to tulako uuyaha woye noombiga dhoye.

Ilandela o radio yomuzizimbe yoye yomegumbo lyoye hoka to vulu okutala iinima ayihe mbyoka wa hala. Okuza koonkundana osho wo iinamwenyo nakehe shoka tashi ningwa moshilongo. Oradio yomuzizimbe oya simana oyafa owala olaadio.

Moshilongo shetu muka otuna ostola, ostola moka to vulu okuya eto ilandelemo iinima mbyoka wahala to vulu okwiilandela mo iikutu , iikulya yoye , oongaku , oothewa noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima mbyoka twa pumbwa ngaashi oombete, iikutu, uuyaha wokulila, oongaku noshowo okuifutila oosikola dhetu yene. Ishewe ohatu vulu okulongitha iimaliwa, opo tu kale twa landa oohauto dhetu.

Moshilongo shetu muka omu udha oositola, moka to vulu okuya ngele wa hala okwiilandela ondjato yoye yopeke, ndjoka to vulu okuya nayo koshituthi. Oto vulu okwiilandela ondjato yoye onene moka to vulu okutula iikutu yoye nenge to vulu okwiilandela oongaku dhoye dha kola lela.

Iilandela iipundi yoye iiwanawa, ya kola nawa, hoka tovulu oku kuutumba naanegumbu yoye sho ngaa tamu li nenge tamu tala oradio yomuzizimbe yeni, nenge hoka taku vulu oku kala aayenda yeni sho taye ya okumu talelapo.

Iimaliwa yokiilongo yi ili noyi ili kayi na ongushu yi thike pamwe. Osha fa ashike sho wu na oshimaliwa shaNamibia noshaUSA. Ngele wu na oshimaliwa shaUSA oshi vulithe po pongushu yoshimaliwa shaNamibia.

Muuyuni wetu muka otu namo oositola odhindji mpoka tovulu okuya ngele wahala okwiilandela iikutu yoye, ndjoka tovulu oku lala nayo nenge iikutu yoye yokuzapo. tovulu okwiilandela uundjato woye nuumbaba woye.

Iimaliwa oyi na oshilonga noonkondo moshilongo koonono, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela iikutu, oongaku, iikulya, oombete, iikumbyatha noshowo iinima mbyoka twa pumbwa monkalamwenyo yetu nokuifutila wo oosikola.

Iimaliwa oya pumbiwa nayi moshilongo oshoka ohayi tu kwathele okulanda iinima mbyoka twa pumbwa. Ohatu vulu okulanda iikulya, iikutu, oombete nosho woo iinima ayihe mbyoka twa pumbwa, ishewe ohatu vulu okwiifutila oosikola dhetu niimaliwa.

Ilandela okataafula koye kakola nawa niipundi yoye iiwanawa ya kola nawa, opo wu vule wu kuutumbe ko sho wa vulwa megumbo. Iipundi mbyoka oto vulu woo okuyi tula moseti opo aayenda yakuutumbeko nawa uuna yeya okutalelapo.

Ilandela okataafula koye ka kola nawa ha keya niipundi yako iiwaanawa hoka ato vulu okukala naanegumbo lyeni ngele tamu tala o radio yomuzizimbe nenge ngele tamu li. Shoka oshinima oshiwanawa lela.

Ilandela ongodhi yoye ndjoka yo iphone 16 ndjoka kwali yina oondola dhaNamibia N$ 23 499.00, ndele paife oyina owala N4 21 999.00.

Iimaliwa oya pumbwa oku kwatwa nawa oshoka oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono. Oyo hatu vulu oku landa nayo shoka twa pumbwa ngaashi iikutu, iikulya, oombete, oothewa osho wo iinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono. Oshoka ngele tuna iimaliwa oha tuvulu okwi ilandela oondjato dhetu, uukutu wetu, oongaku dhetu, oombete dhetu, noshowo iinima ayihe mbyoka twa pumbwa hatuvulu wo okwiifutila noosikola dhetu.

Ilandela oshipundi shoye sha kola oshiwanawa hoka taku vulu okukutumba aanegumbo yandjeni sho tamu tala oradio yomuzizimbe nenge hoka taku vulu okukutumba aayenda yeni sho ngaa ta yeya oku mu talela po.

Ilandela oshitaafula shoye shakola nawa, hashiya niipundi yasho iyali iile nawa nayo yakola nawa. Hoka tamu vulu oku kala naanegumbo lyeni ngele tamu li iikulya yeni iitoye, iiwanawa nongele aayenda yeni yeya megumbo oko taya vulu oku kala omutumba.

Iimaliwa oyi na oshilonga muuyuni awuhe koonono, oshoka ngele tu na oshimaliwa ohatu vulu okulanda kehe shoka twa pumbwa. Ohatu vulu okulanda iikutu, oongaku, iikulya, oshowo okufuta omanongelelo.

Ino gandja onomola yoye yombaanga nenge onomola yoye yopaumwene yomehola komuntu kehe e ku lombwela kutya okwa hala oku ku tumina oshimaliwa. Aantu mboka kaye shi yoku inekelwa, oto vulu okukanitha oshimaliwa shoye ngoye to ka kala wu na ongeyo komutima. Aantu mboka kaye shi yokulombwelwa iinima yopaumwene.

Inda ko Nictus etwiilandele eshina lyoye lyoku kosha iiyaha yoye. Kwali owala lina oodola dhaNmibia omayovi geli ga hetatu omathele geli gatatu nomilongo mbali nomugoyi, ndele paife olina owala oodola dha Namibia omayovi geli ga heyali omathele geli omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ilandela iipundi yoye mbyoka hayiya nokataafula okawanawa, toyi tula owala moseti yoye, ngele owuna aanona yoye, taya kala ye li omutumba yu uvite nawa, ye li koshipundi oshiwaanawa.

Ngele owu na oshimaliwa shokoshilongo shimwe ngoye wa hala oshimaliwa shomoshilongo shoye kapu na nando uudhigu wa sha. Kutha oshimaliwa shoka e to yi kombaanga ndjoka yi li popepi nangoye, to gandja oshimaliwa shoka kombaanga yo taye ku pe oshimaliwa shomoshilongo sheni shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shoka wa gandja.

Ikaleka ko kule naantu mboka haya kala tayeku pula opina yoka kalata koye, nenge onomola yoka kalata koye, oshoka oto vulu oku kanitha oshimaliwa shoye, inooshi tegelela.

Ngeke owuna oshimaliwa shoko shilongo shalwe ngoye wahala oshimaliwa sho moshilongo shoye , shoka oto vulu okushi mona lela. Otoyi owala ko mbaanga ndjoka yili popepi nangoye , ngoye to gandja oshimaliwa shono ko mbaanga ngoye topewa oshimaliwa sho moshilongo shoye shii kolelela kongushu yoshimaliwa shono wa gandja.

Ilandela okasikopa koye okashona okawanwa to vulu oku ka tula moseti yoye nenge to vulu oku ka tula mondunda yoye oshiikolelela kungoye. Ngoye oto vulu okutula mo omagadhi goye goku gwaya nenge to vulu oku tula mo iikulya yoye.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi noonkondo nongele tu na oshimaliwa inatu okuyi dhanena nando oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu okwiilandela shaashoka twa pumbwa. Hatu vulu oku ilandela iikutu, iikulya, oongaku nosho wo iinima oyindji.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa hoka taku vulu okukutumba aanegumbo yaayeni, ngele taya tala oradio yomuzizimba, nenge hoka taku vulu okukutumba aayenda yeni shonngaa taye ya oku mu talela po. Ngoye to ilandele kkatafula okawanawa ka kola, hoka to vulu okutula uungala woye.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa mbyoka hayi ya nokataafula kayo hoka ka kola nwa. Kiipundi yeni hoka taku vulu okukuutumba aanegumbo yeni sho tamu li nenge taku vulu okukuutumba aayenda yeni shi taye ya okumu talela po.

Iimaliwa oyina oshilonga oshinene muuyuni koonono oshoka ohatu longitha iimaliwa okulanda shoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu. Tatu landa mo oombete, iikutu, oothewa, omagadhi niinima wo oyindji yindji.

Ikaleka kokule naantu mboka taya kala taye kudhengele taye ku pula onomola yoye yokakalata koye kombaanga nenge onomola yoye yomehola mo yoye yokakalata koye kombaanga. Oshoka oto vulu okukanitha oshimaliwa shoye kushi nokutya oweshi kanitha ngiini.

Ofiliza moka to vulu okutula iinima yoye, opo kaayi ninge nayi oya li yi na N$ 8 399, paife oyi na owala N$ 7899. Ilandela ofiliza yoye wu talaleke iinima yoye.

Oto vulu okwiilandela ombete yoye, ha yi ya netalashe nosho wo okapundi kashona hoka haka kala komagulu gombete yoye. Ombete yoye oha yi ya wo nelapi ewanawa. Ombete yoye tayi monika monika nawa ya kola nawa.

Iimaliwa oyi na oshilongo muuyuni auhe koonono na inayi pumbwa okudhanenwa, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twa pumbwa. Oto vulu oku ilandela iikulya, iikutu noshowo okuifutila osikola yoye.

Iimaliwa oyi na oshilonga muuyuni koonono no inayi pumbwa oku dhanenwa nando, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twa pumbwa. Otatu vulu oku ilandela iikulya, iikutu, oongaku noshowo wo iinima oyindji.

Moshilongo shetu muka omu udha oositola odhindji hoka to vulu okuya ngele wa hala okwiilandela ondjato yoye onene moka to vulu okutula iikutu yoye, nenege hoka to vulu okuya ngele wa hala okwiilandela okandjato koye kopeke kokuya koshituthi kehe, nenge hoka to vulu okuya ngele wa hala okwiilandela oongaku dhoye ndhoka dha kola nawa.

Ilandela okataafula koye okawanawa, hoka to vulu okutula uungala woyw mbono uuwanawa, nenge omagadhi goye, nenge oothewa dhoye nomagadhi goye gokwiishasha kolutu. Okataafula ka kola nawa, okawanawa, taka monika nawa.

Omukweyo gwombaanga omule unene ngweye wa hala oku ka landa oshinima mositola? Shoka kashishi uudhigu, oto vulu okuya nokà kalata koye oombaanga mositola Ngoye oto vulu wo okutulako oshimaliwa shoye koomuma.

Iimaliwa oyina oshilonga noonkondo oshoka ngele owuna oshimaliwa oto vulu kulanda shoka wa pumbwa monkalamwenyo yoye to vulu okwiilandela iikulya yokulya, oongaku ,iikutu ,ohauto oongodhi dhoka hadhi landithwa oshowo to vulu okwiifutila osikola yoye.

Iikaleka kokule naantu haya kala taye kudhengele taye kupula onomola yo kakalata koye nenge onomola yoye yomeholamo yokakalata koye kombanga ,oshoka oto kii adha wakanitha oshimaliwa kombanga yoye kushi kutya osha kuthwako nokulye.

Ngele owuna oshimaliwa shoko shilongo shilwe ndele owa hala oshimaliwa shomo shilongo sheni kapena nando uudhigu washa, oshoka oto vulu okuya kombaanga eto gandja oshimaliwa shoka shoko shilongo shilwe ngoye to pewa oshimaliwa shomo shilongo sheni shi ikololela kongushu yoshimaliwa shoka wa gandja.

Oshimaliwa oshi na oshilonga noonkondo muuyuni koonono, oshoka ohatu vulu okulongitha oshimaliwa tu lande oongaku dhetu, iikutu, iikumbatha, oombete, oongodhi noshowo okwiifutila oosikola dhetu.

Oto vulu okuya mositola kuuna nande oshimaliwa koomuma to vulu okuya nokakalata koye kombaanga nonomola yoye ndjoka to tula mo, ngoye to vulu oku katula meshina tolanda shoka wa hala nokakala koye ho.

Iimaliwa oyina oshilonga nkene yilipo koonono oshoka ngele yili po ohatu vulu okwiilandela iinima mbyoka twa pumbwa ngaashi iikutu, iikumbatha, oongaku, iikulya, omagadhi nokwiifutila wo osikola dhetu.

Ilandela eshina lyoye lyokuyoga iikutu yoye ndyoka lya li lyi na N$ 8 799, ndele paife oli na owala N$ 7 999.

Sindana ongodhi yoye yopeke yoiPhone 16 ndjoka ya li yi na N$ 23 499, ihe paife oyi na ashike ooN$ 21 999.

Iimaliwa oyi na oshilonga muuyuni auhe koonono, oshoka ngele otu na oshimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Otatu vulu okuilandela iikutu, oongaku, iikulya niinima yilwe.

Ilandela iipundi yoye iiwaanawa hoka taku vulu okukuutumba aanegumbo yaandjeni nenge hoka taku vulu okukuutumba aayenda shi ngaa taye ya oku mu talela po. Ilandela wo okataafula koye hoka to vulu okutula uungala woye.

Iimaliwa oyina oshilonga muuyino koonono inayi pumbwa okudhanenwa nando. Oshoka ngele tuna iimaliwa oha tu vulu oku ilandela shaa shoka twa pumbwa. Ta tu vulu okwiilandela oongaku, iikutu, iikulya nosho wo iinima oyindji.

Ilandela oshipundi shoye oshiwanawa hoka tamu vulu okukuutumba naantu yomegumbo lyaandjeni sho tala okatiivii yeni. Okapundi koye oto vulu oku ka tula moseti nenge mondunda yoye, oshi ikolelela kungoye.

Muuyuni omuudha oositola odhindji hoka tatu vulu okuya ngele twahala okulanda uundjato wetu wopeke nenge oondjato oonene moka tatu vulu iikutu yetu nenge oongaku oombwanawa.

Iimaliwa oyi na oshilonga muuyuni auhe koonono, oshoka iimaliwa ohayi vulu okulongithwa okulanda shoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda iikulya mbyoka twa pumbwa, opo tu kale twa koka. Ohayi tu landele iikutu mbyoka hatu zala komalutu getu. Ohayi tu landele oothewa dhoku iyoga nokuyoga iikutu yetu.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono inayi pumbwa oku dhanenwa nande, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwi ilandela shaashoka twa pumbwa tatu vulu okwi ilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono, no ina yi pumbwa okudhanenalwa nando. Oshoka ngele puna oshimaliwa ohatu vulu okwiilandela kehe shoka twa pumbwa. Ota tu vulu okwiilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga oshinene muuyuni koonono, oshoka ohatu vulu okuyi longitha, okulanda shoka twa pumbwa. Ohatu vulu okulanda oongaku, iikutu, iikulya, oombete, iipundi, iitaafula , noshowo iinima ayihe mbyoka twa pumbwa.

Iimaliwa oyi na oshilonga noonkondo no inayi pumbwa okudhanenwa nande, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu okuilandela kehe shoka twa pumbwa tatu vulu okuilandela iikutu, iikumbyatha, oongaku, iikulya nosho iinima oyindji.

Iimaliwa oya pumbiwa nayi moshilongo shetu mu, oshoka iimaliwa ohayi vulu okutupa iinima oyindji. Ohatu vulu oku longitha iimaliwa oku landa iikutu yetu, oombiga dhetu, iikulya yetu noshowo iinima ayihe mbyoka twa pumbwa.

Iilandela iipundi yo ye iiwanawa, ta yi monika nawa, ta yi ya nokataafula kayo ka kola nawa. Ko kataafula oto vulu oku tulako oongala dhoye, no kiipundi otovulu oku kuutumba ko sho totala oradio yo ye yo mu zizimba, nenge ta ku vulu oku kuutumba aayenda yo ye sho ta yeya oku ku talelapo.

Iimaliwa oyi na iilona nayi muuyuni koonono ina ti pumbwa okugamenwa nande, oshoka ngele tuna na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Ohatu vulu oku ilandela iikutu, oongaku, iikulya noshowo iinima oyindji.

Ilandela ofiliza yoye opo wu talaleke iinima yoye kaayi ninge nayi. Ofiliza ndjino oya li owala yi na oondola omayovi gahetatu, omathele gahetatu nomilongo omugoyinomugoyi. Ndele paife oyi na owala oondola dhaNamibia omayovi ge li gaheyali, omathele gahetatu nomilongo omugoyi.

Ilandela okataafula koye ka kola nawa ka kola nawa niipundi ya kola nawa hoka to vulu okukala omutumba ngele tamu li nenge tamu tala otiivii dheni. Otaku vulu wo okukala aayenda yeni ngele ye ya megumbo lyeni.

Inda koNictus, eto ilandele eketitha lyoye lyo kolusheno lyo ku fulukitha omeya goye, kwali owala lina N$719, ndele paife olina owala N$ 599.

Ikaleka kokule naantu mboka haya vulu oku ku dhengela taye ku pula onomola yopin yokakalata koye kombaanga, oshoka oto vulu okwiikanithila oshimaliwa shoye, kuushi nokuli kutya osha zako ngiini.

MoNamibia yetu otu namo iimaliwa yetu mbyoka hatu longitha okulanda shoka twa hala tu namo oondola omulongo dhaNamibia, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano noondola ombathele noondola omathele gaali gaNamibia.

Iimaliwa oyi na oshilonga oshilonga nayi muuyuni koonono, oshoka ngele tuna iimaliwa ohagu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Ta tu vulu oku ilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo oku ifutila oosikola dhetu. No ngashingeyi inatu pumbwa okudhanena oshimaliwa.

Oshimaliwa oshina oshilonga nayi muuyuni koonono, inashi pumbwa oku dhanenwa nande, oshoka ngele tuna oshimaliwa ohatu vulu okwi ilandela shaashoka twa pumbwa tatu vulu okwi ilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonoo, inayi pumbwa okudhanenwa nande. Ngele puna oshimaliwa ohatu vulu okwiilandela iikutu, iikulya, nosho wo okwiilandela ooselula dhetu, osho wo okwiifutila oosikola dhetu.

Oto vulu okuya mositola etwiilandele omakende goe omawanawa omalulu naayenda yeni. Sho ngaa nande owuna oshituthi pegumbo nenge wuna ohango keshe, tovulu kulanda omakende goe ngaka ngoye togape aayenda yoe.

Ilandela okataafula koye ka kola nawa hoka hake ya niipundi yako ya kola nawa. Kiipundi huka otaku vulu okukuutumba aayenda yoye nenge aanegumbo lyoye sho ngaa tamu tala oradio yomuzizimba.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa, ya kola nawa, yina ongushu lela, hoka taku vulu okukala aanegumbo yaayeni ngele taya tala oTv nenge aayenda yeni ngele ye ya okumu talelapo, shika oshinima oshiwanawa lela.

Ilandela okataafula koye ha keya niipundi yako. Okataafula niipundi ya koleelela, taku vulu ku kala aayenda yoye nenge aantu yomegumbo shongaa tamu li iikulya yeni nenge tamu tala oka tiivi keni.

Moshilongo shetu muka omuudha ositola, hoka tovulu okuya ngele wahala okwii landela epaya lyoye , nenge okandjato koye kopeke , nenge oongaku dhoye dhakola nawa tovulu okudhi zala ngele toyi koshituthi kehe.

Iimaliwa oya pumbiwa shinene moshilongo, oshoka oyo twa pumbwa ku kala tuna opo tu lande iinima mbyoka twa pumbwa ongaashi oothewa, omagadhi, iikutu, niikulya mbyoka ta tu vulu okulya.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa ya kola nawa nuutaafula woye wa kola nawa womoseti yoye hoka to vulu oku tula iinima yoye ngaashi uungala woye, kiipundi yoye otaku vulu oku kala aanegumbo yoye ngele tamu tala otv nenge aayenda yeni ngele ye ya oku mu talela po.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono odhoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwiilandela iinima mbyoka twa pumbwa moo nkalamwenyo dhetu . Tatu vulu okwiilandela iikulya , iikutu , oongaku no sho woo oombete hoka hatu lala. Ohatu vulu okwii futila oosikola dhetu.

Oto vulu okukala wuna oshimaliwa sho koshilongo shilwe, ngoye wahala oshimaliwa shomoshilongo sheni kapena uudhigu washa, shoka toningi falela oshimaliwa shono shokoshilongo shilwe kombaanga ngoye toka pewako shono shomoshilongo sheni shiikololela kongushu yoshimaliwa shono wagandja.

Ilandela iipundi yoye iwaanawa yakola nawa yalongwa niinima yongushu nenge wiilandele okataafula koye okawanawa tovulu okutulako iinima yoye iiwanawa nenge tovulu okwiilandela okaskopa koye mpoka tovulu okutula iikutu yoye.

Moshilongo shetu muka omu udha oositola hoka tovulu oku ilandela okandjatha koye kuutalala nenge oongaku dhoye dha kola nawa nenge oondjato dhoye oombwanawa oonene moka tovulu oku tula iikutu yoye naashoka wahala.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono inayi pumbwa oku dhanenwa nando, oshoka ngele tuna oshimaliwa ohatu vulu oku ilandela shoka twa pumbwa tatu vulu oku ilandela iikulya ,iikutu, oongaku noshowo iinima oyindji.

Oto vulu oku ilandela iinima yoye yomokombitha ngaashi oombiga, uuyaha woye niinima oyindji. Moombiga dhoye ndhoka oto vulu okutelekela mo iikulya yoye nuuyaha woye oto vulu okulila mo.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi moonkalamwenyo dhetu. Oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku landa iinima mbyoka twa pumbwa. Oothewa, iikutu, iikulya nosho woo oongodhi , iikumbatha noombete nokwiifutila oosikola dhetu.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono oshoka ohatu vulu oku ilandela iinima ayihe twa pumbwa niimaliwa ongaashi ohatu vulu oku ilandela iikutu, oongaku, iikulya, oombete noku ifutila oosikola dhetu.

Otovulu okwiilandela oshipundi shoye oshiwanawa shakola nawa, shina oonkondo tovulu okukalako omutumba ,ndee toningi kehe shoka wahala, shiikolela kutya owahala shikale mondunda yoye nenge owahala shakala moseti yoye.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwiilandela iinima mbyoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu ongaashi iikutu, oongaku, iikulya, oombete, iikumbatha nosho woo okwiifutila oosikola dhetu.

Ohatu longitha iimaliwa oku landa shoka twas pumbwa monkalamwenyo dhetu. Hatu vulu oku landa oombete, iikutu, iikumbatha nosho wo iikulya niinima wo oyindji yindji mbyoka twa pumbwa.

Oshimaliwa oshina oshilonga nayi muuyuni koonono inashi pumbwa okudhanenwa nando, oshoka ngele puna oshimaliwa ohatu vulu okwiilandela shaa shoka twapumbwa . Otatu vulu okwiilandela oongaku, iikutu noshowoo iinima oyindji.

Kotokela okuyamukula aantu mboka haya kala taye kudhengele taakupula oonomala dhokakalata koye nosho woo opina yokakalata koye oshoka otovulu okwiikanithila oshimaliwa inoshi tegelela.

Iimaliwa oyina oshilonga moonkalamwenyo dhetu molwaashoka ohayi vulu okutupa shoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu . Ohatu vulu okulanda oongodhi, oohauto niinima aihe mbyoka hayi landwa niimaliwa.

Ilandela oka sikopa koye okawanawa, hoka to vulu oku tulako, oradio yoye yomu zizimba nuunima woye wuungala uuwanawa. Tayi kala tayi monika nawa yo, opala, yu ukila ko.

Iimaliwa oyina oshilonga muuyuni koonono, inayi pumbwa okudhanenwa nando, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwiilandela shaa shoka tapumbwa moonkalamwenyo dhetu . Otatu vulu okwiilandela iikutu , oongaku, oombindja oshowoo shoka twa pumbwa.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi kukehe omuntu oshoka ngele puna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela iikutu, iikulya, oongaku noombete noshowo oku ifutila osikola yetu.

Ikaleka kokule naantu mboka haye ku dhengele taye ku pula onomola yokakalata koye kombaanga nenge opina yokakalata koye kombaanga oshoka oto vulu oku kanitha oshimaliwa ino shi tegelela . Ngele taye ku dhengele oyendji, dhengela owala ombaanga yo ya tale shoka taya ningi .

Ngele owu na oshimaliwa sho koshilongo shilwe, ngoye wa hala oshimaliwa sho moshilongo sheni, ino tila nande. Oto vulu owala okuya kombaanga ngoye to falele oshimaliwa sho koshilongo shilwe, ngoye to pewa oshimaliwa sho moshilongo sheni sha ikolelela kongushu yoshimaliwa shono wa gandja.

Okataafula koye oka wanawa okashona nawa kena oka nanwa moka to vulu oku tula shaa shoka wa hala oku tulamo . Kombanda yoka taafula oto vulu oku tulako uungala woye nenge uukopi woye uuwanawa .

Ouna oshimaliwa shokoshilongo shilwe ngoye wa hala oshimaliwa sho moshilongo shoye ? Oto vulu okuya kombaanga kehe ndjoka yili popepi nangoye , ngoye to gandja oshimaliwa shono shokoshilongo shilwe ngoye to pewa sho moshilongo sheni shi ikolelela kongushu yoshimaliwa shoka to gandja .

Ilandela onete yoye yoomwe manga uutsu inaawuthika ,oshoka ngele uutsu shampa wathiki oomwe ohadhiningi odhindji ,gwee wiikekele okukwatiwa ku Malaria gwee tokala tweehama.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono no ina yi pumba oku dhanenwa nande oshoka ngele tuna iimaliwa oha tu vulu okwiilandela shaa shoka twa pumbwa ta tu vulu oku ilandela iikutu, iikulya, oongaku, nosho woo iinima oyindji.

Moshilongo shetu muka omuudha oositola moka tovulu okuya uuna wahala okwiilandela ondjato yoye yopeke ndjoka tovulu okutula iikutu yoye shampa tozipo, nenge okandjato koye kopeke tovulu okuya nako ngele toyi kiituthi, moka wo tovulu okwiilandela oongaku dhoye oombwaanawa.

Ngele wa kutha ethimbo lyoye to yi komalungula, ino kala wa landa iinima ayihe mboka hayi landithwa po, oshoka aantu yamwe otaya vulu okutya iinimbyoka otaye yi landitha, yo taye ku pula oshimaliwa tango manga ino mona oshinima shoye. Ikaleka kokule niinima yaafa mbika.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono oshoka iimaliwa ohayi vulu okutupa shaashoka twa pumbwa moonkalamweyo dhetu. Ohatu vulu okulongitha iimaliwa okulanda oombete, iikutu, iikulya, oongaku noshowo okufutila oosikola dhetu. Iimaliwa oyi na oshilonga nayi moonkalamweyo dhetu, no inayi pumbwa nande okudhanenwa.

Iimaliwa oyi na oshilonga noonkondo muuyuni auhe koonono na inayi pumbwa okudhanenwa nando, oashoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu okuilandela shaashoka twa pumbwa. Otatu vulu okuilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga nai muuyuni koonono no inayi pumbwa oku dhanenwa, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twa pumbwa. Otatu vulu oku ilandela oondjato, iikutu, iikulya nosho wo oku ifutila oosikola dhetu.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono na inayi pumbwa okudhanenwa nando, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Tatu vulu oku ilandela iikutu, oongaku, iikulya noshowo iinima oyindji.

Ilandela ombete yoye ya kola nawa, ha yita ne talashe lyawo lya kola nawa, nuu kumbatha wo kuyala kombete yoye. Oha yiya wo no kapundi hoka ha kakala komagulu gombete, hayi monika nawa sha ngaa ya yalwa ngoye to lalako wu uvite ombili.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa tayi monika nawa yo oya kola nawa hayi ya nuutafula uuwanawa iipundi yoye hoka ta ku vulu okukutumba aanegumbo yaayeni sho ngaa tamu tala oradio yomuzizimbe yeni nota mu vulu okukalako omutumba sho ngaa tamu li.

Iimaliwa oyi na oshilonga noonkondo muuyuni koonono, oshoka ngele twa kala tu na oshimaliwa ohatu vulu oku shi longitha tu lande oongaku, iikutu, iinima ayihe mbyoka twa pumbwa noshowo okwiifutila oosikola dhetu. Oshiwanawa okukala wa kwata nawa oshimaliwa shoye.

Ngele owuna iimaliwa yomoshilongo shilwe ndele owa hala iimaliwa yo moshilongo sheni, mpoka kape na nande uudhigu washa. Oto vulu okuya kombaanga kehe eto gandja oshimaliwa shono shoko shilongo shilwe, ngwe topewa oshimaliwa sho moshilongo sheni pwaana nando uudhigu washa, shi ikolelela kongushu yoshimaliwa shoka to gandja.

Oto vulu okukala wu na oselula yoye nokakalata koye kombaanga nopina yoye wu yi shi nawa momutse, opo wu vule okukala wa landa oshinima mositola. Shika oshipu nayi oshoka oto kutha po uudhigu wokukala wa humbata oshimaliwa mondjato yoye, ngoye to vulu oku shi kanitha nenge wu shi nyekwe koombudhi.

Ilandela oshipundi shoye sha kola nawa hoka to vulu okukutumba ngele to ningi iinima yoye. To vulu oku shi tula mondunda yoye nenge moseti yoye. Oshi ikolelela kungoye mwene kutya owa hala oku shi tula peni.

Oto vulu okwiilandela iipundi yoye yomoseti, iipundi iiwanawa mbyoka tayi vulu oku ku kalela ethimbo , oyo mbyoka ngele mwe ya aayenda megumbo mbyo, hoka taya vulu okukala. Iipundi iiwanawa yi na ongushu nuukolele.

Otovulu oku ilandela oshinima shoye shoku lala Noshikumbatha shoye nomutse gombete yoye opo ombete yoye yikale tayi monika nawa ,ya yela nawa ngoye tovulu okulalako kuna nande uudhigu washa.

Konga iilongo yoye yopokathimbo , opo wukale wuna okamaliwa keli mpeyaka, keku tegelela noshampa wekiyadha muudhigu oko ngaa toka longitha, inwii kolelela owala kiilonga yoye yopa wumwene.

Ngele owu na oshimaliwa shokoshilongo shilwe ngoye wa hala oshimaliwa shomoshilongo shoye, shoka kashi shi uudhigu washa. Oto vulu okuya kombaanga e to gandja oshimaliwa shoka ngoye to pewa oshimaliwa shomoshilongo sheni.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muu yuni koonono no inayi pumbwa oku dhanenwa nando oshoka ngele tuna iimaliwa oha tu vulu okwii landela shaa shoka twa pumbwa tatu vulu okwiilandela oongaku, iikutu, iikulya nosho woo iinima oyindji.

Ilandela oka taafula koye niipundi yoye ya kola nawa . Ngoye to vulu oku yi tula mo seti yoye hoka tamu vulu oku kuutumba ngele tamuli . Nenge ngele tamu popi shotamupopi . Nenge ngele wuna aayenda yoye nenge ngele tamu tala olaadio yomu zizimba.

Iimaliwa oyina oshilonga nai muuyuni koonono, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela mo iikutu, oongaku, iikulya, omagadhi, oothewa nosho wo iikumbatha, noku ifutila wo oosikola dhetu.

Ilandela okataafula koye kakola nawa okanene okawanawa ke na ongushu hakeya niipundi yako oyindji iiwanawa hoka tamu vulu okukala naanegumbo lyeni ngele tamu li iikulya yeni iiwanawa.

Oto vulu oku ilandela iipundi yoye iiwanawa ya kola nawa hoka to vulu okukuutumba naanegumbo lyoye ngele tamu vululukwa nenge hoka taku vulu okukuutumba aayenda yeni ngele yeya okumu talela po.

Ilandela oshipundi shoye oshi wanawa sha kola nawa hoka to vulu oku kamutumba ngele to ningi iinima yoye yomegumbo ,nenge to vulu oku oshi tula mondunda yoye nenge koseti yoye oshi ikolelela kungweye mwene.

Ilandela iipundi yoye hayi ya noka taafula kayo ka kola nawa. Oto vulu oku kuutumbitha ko aayenda yoye ngele yeya oku ku talela po. Nenge aanegumbo yoye shampa taya li.

Oshimaliwa osha pumbwa okukwatiwa nawa oshoka ohashi kwathele aantu oyendji. Oshimaliwa oho vulu okushi longitha okulanda iikulya yoye, oohauto dheni, oongodhi dheni noshowo iinima oyindji yindji mbyoka wa pumbwa.

Oto vulu oku ilandela okatafula koye, shi ikolelela kutya owa hala oku ka tula mondunda yoye nenge moseti yoye. Ngele oto ka tula moseti yoye, to tula ko uuyaha woye noombiga dhoye. Nenge ngele to ka tula mondunda yoye, ngoye to tula ko omagadhi goye noothewa.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa mbyoka to vulu oku tula moseti yoye, hoka taku vulu oku kala aantu yomegumbo nenge aayenda yoye sho ta ye ya oko ngaa taya ka kala omutumba. Ne tamu vulu oku kala ko tamu tala otv yeni muuvite ombili.

Ha mositola owa la to vulu oku adha iinima ngaashi oonyanga, omamango, omambanana, omayaapula, aawo. Oto vulu wo oku yi adha kaantu mboka haya kala pondje yena uutala wawo, mpoka haya landithithile iinima yawo kombiliha lela.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono inayi pumbwa oku dhanenwa nande, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twa pumbwa tatu vulu oku ilandela oongaku, iikutu, iikulya nosho iinima oyindji.

Iilandela iipundi yoye iiwaanawa mbyoka hayiya nokataafula kakola nawa. Iipundi mbika oya kola niiwanawa taku vulu oku kala aanegumbo yaayeni sho tamuli nenge tamutala oradio uomuzizimbe.

Oshimaliwa oshinima shimwe shi na oshilonga muuyuni auhe, oshoka ngele owu na oshimaliwa oto vulu okulanda kehe shoka wa hala. To vulu okuilandela iikulya, iikutu, oongaku, ombete, ongodhi, ohauto nokuifutila osikola yoye.

Oshimaliwa oshina oshilonga nayi muuyuni koonono no inashipumbwa Oku dhanenwa nande. Oshoka ngele tuna oshimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Tatu vulu oku ilandela iikulya ,oongaku, tatu vulu oku ilandela iikutu nosho woo shaashoka twa pumbwa.

Iilandela iipundi yoye ya kola iiwanawa hoka taku vulu oku kuutumba aanegumbo yaayeni nenge aayenda yaayeni sho taye ya oku mutalela po, ngoye inodhimbwa okwiilandela okataafula koye hoka to vulu oku tula oongala dhoye nenge kehe shoka to vulu okutula ko.

Ngele owuwete kutya omukweyo kombaanga ogu udha ngoye wahala okulanda oshinima no wahala oshimaliwa koomuma. Otovulu owala okuya mositola eto landa iinima yoye ,tofutu no kakalata koye ngoye topulako ngele owahala oshimaliwa koomuma ngoye toshipewa etoyi kegumbo

Ha moostola owala to a dha okanakandesha, omatama, oogaalika, oma cabbage, oo spinach, okmboga tandi ku lombwele oma green pepper, awoo oto vulu woo oku yaadha kaantu mboka haya landitha pondje kombiliha eelela.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono, inayi pumbwa okudhanenwa nande. Ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwi ilandela shaashoka twa pumbwa, tatu vulu okwi ilandela iikulya, iikutu, oongaku noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono yo inayi pumbwa okudhanenwa nando, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twapumbwa tatuvulu oku ilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono inayi pumbwa oku dhanenwa nando oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twapumbwa. Hatu vulu oku ilandela iikutu ,oongaku, iikulya noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono inayi pumbwa okudhanenwa nando oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twapumbwa. Tatu vulu oku ilandela ooselula ,oongaku, iikutu ,iikulya noshowo oku ifutila oosikola dhetu

Otuna oositola dhi ili nodhi ili moshilongo ,tuna oositola dhokanhadhi landitha iikutu noka to vulu okwaadha oshikutu shoye oshiwanawa okambindja koye okawanwa hoka wa panda.

Otunamo oositola odhindji muuyuni muka, muna oositola moka to vulu landa iikutu yoye yakola nawa, iikutu mbyoka to vulu okuzala ngele tozipo, ngele walala nenge toyi koshituthi.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono na inayi pumbwa okudhanenwa nande. Oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu okwiilandela shaashoka twapumbwa. Tatu vulu okwiilandela oothewa, oongaku, iikutu niikulya nosho wo okwiifutila oosikola dhetu.

Iimaliwa oyo mbyono yina oshilonga nayi muuyuni wonena oshoka ohatu vulu oku longitha iimaliwa yetu mbika okulanda iikulya, oombete noshowo iikutu yetu naashoka tuu twapumbwa ohatu vulu okulongitha oshimaliwa opo tulande iinima mbyoka.

Ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaa shoka twa hala . Tatu vulu okwiilandela oongaku, iikutu , iikulya, oohauto ,oongodhi nosho woo iinima oyindji lela lela . No ngele tuna oshimaliwa inatu pumbwa okushi dhanena .

Iimaliwa oyina oshilonga nayi noonkondo no inayi pumbwa oku dhanenwa. Ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela iinima sha shoka shi twa hala tu vulu oku ilandela iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono noya pumbwa okukwatiwa nawa oshoka ohatu longitha iimaliwa tu lande iinima mbyoka twa pumbwa ngaashi oombete ,iikutu noshowo iinima yilwe oyindji.

Inda koNictus eto ilandele eshina lyoye lyoku koha iiwasha yoye mbyoka wala kwali li na oondola N$8329.00 ndele paife oli na owala oondola N$7999.00.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono inayi oku dhanenwa nando, oshoka ngele tuna oshimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twapumbwa. Tatu vulu oku ilandela iikutu, iikulya, oongaku noshowo iinima oyindji yindji.

Iimaliwa oyina oshilonga nawa muunyuni koonono, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu okulanda shoka twa pumbwa, hatu vulu oku landa: iikulya, oombete, iikutu, oongaku nokwiifutila oosikola dhetu.

Ilandela oshipundi shoye oshiwanawa sha kola nawa hoka to vulu okukutumba ngele to ningi iinima yoye to vulu okushitula koseti nenge to vulu okushitula mondunda yoye yokulala oshiikolelela kungoye kutya owa hala okushitula peni.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi noonkondo muuyuni koonono no ina yi pumbwa okudhanenwa nande oshoka ngele tu na iimaliwa oha tu vulu okwiilandela kehe shoka twa hala ta tu vulu okwiilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo okwiifutila oosikola dhetu.

Ilandela okataafula koye ka kola nawa, hakeya niipundi yako ya kola nawa. Okataafula koya hoka otamu vulu oku kuutumba kiipundi yeni nye tamu longitha okataafula keni hoka okutenteka po uuyaha weni sho ngaa tamu li.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono oshoko iimaliwa ohayi vulu okutupa shoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu, hatu vulu okulandamo iinima ayihe mbyoka twapumbwa ngaashi iikulya, iikutu, oongaku, oombete, omakumbatha niipundi mbyoka hatu kuutumba. Iinima oyindji mbyoka twa pumbwa monkalamwenyo yetu oya pumbwa oshimaliwa.

Ikaleka kokule naantu mboka taya vulu okuku dhengela taye kupula onomola yokakalata koye nenge opina yokakalata koye oshoka oto vulu oku kanitha oshimaliwa shoye kombaanga yoye kushi kutya osha kuthwa ko ngiini.

Iimaliwa oyi na oshilonga oshinene, oshoka ohayi vulu oku tu pa iinima mbyoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Iimaliwa oyo hatu longitha ngele twa hala okulanda iinima mbyoka twa pumbwa ngaashi iikutu, oombete, iikumbatha, oongaku, iikulya noothewa ndhoka twa pumbwa, onkene iimaliwa oya pumbwa okukwatwa nawa.

Ilandela okataafula koye okawanawa, hoka take ya niipundi yako iiwanawa mbyoka ya kola nawa. Iipundi mbika otayi vulu okulongithwa kaantu, opo ya kuutumbe ko nokuvululukwa megumbo. Iipundi ohayi tulwa mezimba, opo aayenda ya kuutumbe ko uuna ye ya okutalela po.

Miilomgo otu na mo oositola. Oositola oko hoka to vulu oku adha iikulya mbyoka tuvulu okulanda, omagadhi goku gwaya noothewa dhokwiiyoga. Moositola oto vulu ku adhamo iinima oyindji mbyoka wahala.

Muuyuni muka iimaliwa oyina oshilonga nayi noya pumbwa oku kwatwa nawa oshoka ohatu vulu oku longitha iimaliwa oku landa iinima mbyoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Hatu vulu oku landa iikulya, iikutu, oongaku noombete niinima oyindji.

Iimaliwa oyina oshilonga muuyuni koonono oshoka ngele owuna oshimaliwa oto vulu okwiilandela ombete, oongaku, iikutu, ongodhi noshowo okwiifutila oskola yoye. Oshimaliwa oshina oshilonga noonkondo.

Owuna oshimaliwa shokoshilongo shilwe ihe owahala oshimaliwa shomoshilongo sheni? Kapena nande uudhigu washa oshoka oto vulu okugandja oshimaliwa shono shokoshilongo shilwe kombaanga eto pewa oshimaliwa shomoshilongo sheni shi ikolelela kutya oshimaliwa shono wagandja oshina ongushu yithike peni.

Oto vulu okuilandela okataafula koye okawanawa niipundi mbyoka hayi ya nokataafula, ngoye to tula okataafula koye niipundi mbika moseti yoye. Kiipundi otaku vulu okukala aayenda yoye nege aantu yomegumbo ne tamu kala tamu lile pokataafula haka mwa kuutumba kiipundi yeni.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono oshoka ngele otuna iimaliwa otatu vulu okulanda kaashoka twapumbwa tatu vulu oku ilandela iikutu, oongaku, oombete, iikumbatha, oothewa niinima ayihe ndyoka twapumbwa.

Ngele owuna oshimaliwa sho koshilongo shilwe ngoye wahala oshimaliwa shomoshilongo sheni kapuna nande uudhigu washa . Inda owala kombaanga ndjoka yili popepi nangoye ngoye to gandja oshimaliwa shono, ngoye topewa woo oshimaliwa shoye ahomoshilongo sheni shi ikolelela kongushu yoshimaliwa shoka wa hala.

Ilandela ombete yoye netalashe lyoye epepeka. Ndjoka to vulu oku yala ko kuuna nando uudhigu washa. Ngoye oto vulu wo oku ilandela omalapi goku yala kombete yoye.

Ilandela iipundi yoye iiwaanawa mbyoka ya kola nawa mpoka tapu vulu okukuutumba aanegumbo yaandjeni sho tamu tala oradio yomuzizimbe nenge mpoka tapu vulu okukuutumba aayenda sho taye ya okumutalela po.

Iimaliwa oyina oshilonga nai muuyuni koonono, oshoka iimaliwa oyo hatu longitha ngele twa hala okuya kiilongo yi ili noyi ili, nenge oyo hatu longitha ngele twa hala okulanda iinima mbyoka ngaashi: oongaku, iikutu, oothewa nosho wo okufutila ooskola dhetu.

Moshilongo shetu muka omu udha oositola oombwanawa hoka tovulu okuya ngele wahala oku ilande iikulya yoye kehe shoka wapumbwa. Otovulu oku ilandela Uuleke ,oomboloto, uutyepisa wuunona nakehe shimwe shoka wapumbwa oku ilandela

Iimaliwa oyi na oshilonga moonkalamwenyo dhaantu ayehe oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela iikulya, iikutu, oongaku, iikumbatha, oombete, oongodhi noshowo oohauto moka hatu ende.

Iilandela onete yoye yeemwe mpanga uupyu inaa wuya , oshoka ngele uupyu weya oomwe ohadhi ningi odhindji noonkondo, oomwe dhika ohadhi eta omalaria ndele ngaa shi wamono malaria otoka kala tweehama .

Ilandela oshitaafula shoye oshinene oshiwaanawa shoka hashi ya niipundi yasho iiwanawa. Kiipundi yoye hoka otaku vulu okukuutumba aanegumbo yaandjeni nenge aayenda yaandjeni shi ngaa taye ya oku mu talela po.

Ilandela okatafula koye hake ya niipundi yako iinima mbino ya kola nawa kiipundi hoka taku vulu okukutumba aanegumbo yaayeni sho ngaa tamu li nye tamu tula uuyaha weni poshitafula nenge taku vulu okukuutumba aayenda yeni.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono Oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twapumbwa ngaashi oongaku ,iikutu ,iikulya noshowo oku ifutila oosikola dhetu.

Iimaliwa oya simana noonkondo muuyuni muka, oshoka iimaliwa ohatu yi longitha okulanda shoka twa pumbwa, atu vulu wo okulanda oombete, oothewa, omagadhi, noshowo iinima oyindji mbyoka twa pumbwa, nokwiifutila wo oosikola dhetu.

Ilandela iipundi yoye yomoseti opo oseti yoye yi kale tayi monika nawa. Opo ngele owuna aayenda ye ya kegumbo lyoye otaya vulu okukuutumba kiipundi mbyoka iiwanawa ya yela noya opala nawa.

Oshimaliwa osha simana unene, oshoka ohashi vulu okutu ningila iinima oyindji. Oshimaliwa otashi vulu okulanda ombete hoka to lala, iikulya mbyoka to li, iikutu mbyoka to zala niinima wo oyindji. Otashi vulu oku ku futila osikola. Oshimaliwa osha simana unene.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi noonkondo muuyuni koonono. Inayi pumbwa okudhanenwa nande, iimaliwa ohatu yilongitha okulanda kehe shoka twapumbwa okulanda iipundi, iitafula noombete, oongaku, oothewa niinima oyindji nohatu vulu okwiifutila oosikola dhetu.

Ilandela oshitaafula shoye oshiwaanawa oshinene sha kola nawa shoka hashi ya niipundi yasho. Kiipundi hoka otaku vulu okukuutumba aanegumbo lyaandjeni sho tamu li nenge taku vulu okukuutumba aayaenda sho taye ya oku mu talela po.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni konono no inayipumbiwa okudhanenwa nande oshoka, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatuvulu okwilandela shashoka twapumbwa, tatuvulu okwilandela oongaku, iikulya, iikutu noshowo iinima oyindji.

Ilandela okataafula koye niipundi yoye iiwanawa, yakola nawa no tayi monika nawa opo wuyi tule moseti yoye moka tamuvu okukala omutumba naayenda ngee tamuli nenge tamu tala oTV.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono no inayi pumbwa okudhanena nande. Oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Otatu vulu oku ilandela oongodhi, oohauto, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Oto vulu okuya kostola kwaana nando oshimaliwa koomuma, ee to landa oshinima shoye, shika oto vulu owala oku shi ninga ngele wu na okakalata koye kombaanga nenge oselula yoye.

Ikaleka kokule naantu mboka haya kala taye ku dhengele taye ku pula oonomola dhokakalata koye, ano onomola yoye yomeholamo yokakalata kombaanga, oshoka mu shika oto vulu okukanitha oshimaliwa shoye kuu shi kutya osha kuthwa ko nokulye.

Oto vulu oku ilandela oshipundi shoye shopaumwene oshiwanawa, sha kola shina oonkondo. Nongele owa kuutumba ko owu uvite ombili. Ihashi teka mbala, to vulu okukala nasho oomwedhi noomvula odhindji.

Iimaliwa oyi na oshilongo nayi muuyuni koononono, inayi pumbwa okudhanenwa nando. Oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Tatu vulu oku ilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Ilandela ombete yoye onene ombwaanawa ya kola nawa hoka to vulu okulandela etalashe lyoye, e to tula ombete yoye ndjika mondunda to vulu oku yi ninga yaanona yoye nenge yoye mwene, nenge yaayenda yoye.

Ikaleka kokule naantu mboka taapula onomola yokakalata koye nenge opina yokakalata koye shoka inashininga oshoka oshinima shoka otashi vulu okukukanitjitha oshimaliwa shoye ngoye wukale wayemata.

Ilandela iitafula yoye niipundi yoye yakola nawa .kiipundi yoye hoka otakuvulu oku kuutumba aanegumbo yayeni sho ngaa tayali ne tamu tula uuyaha weni poshitaafula sheni nongele tamu tala o Radio yomuzizimba.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono oshoka ohatu longitha iimaliwa okulanda shaa shoka twa pumbwa. Hatu vulu okulanda mo iikutu yetu, iikulya yetu, oongaku, oombete noshowo okwiifutila oosikola dhetu.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono, oshoka ngele tuna oshimaliwa ohatu vulu oku ilandela mo iikutu, oongaku, iikulya, oombete niikumbatha noshowo okwiifutila oosikola dhetu.

Muuyuni wetu wopaife otuna iimaliwa yiili noyili shi ikolela kutya ohozi moshilongo shini. Tuna iimaliwa yaSouth Africa, yaAmerica, yaEuropa oshowo iilongo yilwe. Iimaliwa mbika ohatu yilongitha okulanda shoka twahala.

Ikaleka kokule naantu mboka taye kupula onomola nenge opina yokakalata koye, oshoka oto vulu okwiikanithila oshimaliwa inoomona kutya osha kana ngiini. Ihe shoka kashishi nande oshinima oshiwanawa.

Otuna oositola hoka to vulu okwii landela oondjato dhoye oonene, noondjato dhoye ooshona lela moka to vulu oku tula iimaliwa yoye, oto vulu woo okwii landela oongaku dhoye dhoka dha kola nawa kombiliha lela

Ilandela ombete yoye onene ombwanawa yakola nawa hayi ya netalashe lyayo. Ombete ndjino ohayi ya woo nelapi ndono hali yalwa kombete. Tayi ya wo nokapundi hono haka kala pomagulu gombete .

Ilandela iipundi yoye yomoseti, hoka to vulu oku kuutumba naayenda yoye shoka mu li moseti yeni tamu tala otiivi nenge tamu li nenge tamu popi iinima yeni, shi ikolelela kutya owa hala okutula iipundi yimwe mondunda yoye nenge omoseti, okungweye mwene.

Iilandela iipundi yoye iiwanawa yomoseti yoye moka tamu vulu okukala naanegumbo lyeni ngele tamu li nongele tamu tala oTV oshowo Otaku vulu oku kala aayenda yeni sho tayeya oku mu talelapo.

Ngele owu na oshimaliwa shokoshilongo shilwe ngoye wa hala oshimaliwa shomoshilongo sheni, kapu na nande uudhigu wa sha. Oto vulu owala okuya pombaanga ndjoka yi li popepi nangoye e to gandja oshimaliwa shoka shokoshilongo shilwe ngoye to pewa oshimaliwa shomoshilongo sheni shi ikolelela kutya oshimaliwa shoka wa gandja oshi na ongushu yi thike peni.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwiilandela shoka twa pumbwa. Hatu vulu okwiilandela oongaku, iikutu, iikumbatha, oombete, oohauto, oongodhi dhoka hatu longitha. Nosho wo otatu vulu okwiifutila oosikola dhetu.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi noonkondo, oshoka iimaliwa ohayi tupe shoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Otatu vulu okulanda oombete, iikutu, iikulya, oothewa, oongaku nosho woo okufutila oosikola dhetu noshimaliwa, oshoka oshimaliwa oshina oshilonga nayi monkalamwenyo dhetu.

Oto vulu oku ilandela iitaafula niipundi yoye mpoka tamu vulu oku kala omutumba naayenda yoye, ngele tamu li nongele tamu popi shoka mwa hala. Piitaafula mpoka oto vulu oku ntenteka po shoka wa hala.

Muuyuni omu udha oositola. Oositola moka to vulu oku ilandela iikulya yoye yokulya to vulu oku ilandela shaa shoka wapumbwa. Moositola moka oto vulu oku ifutila ngoye mwene ngele wuna okakalata koye kokombanga, nongele to vulu oku gandja oshimaliwa komuntu ngoka ha kala pomashina to futu oshimaliwa shoye ngoye toyi niinima yoye.

Oto vulu okuya kombaanga wukanane oshimaliwa shoye. Otuna ombaanga odhindji moNamibia tunamo bank Windhoek to vulu okunanako oshimaliwa tolongitha oka kalata nenge to vulu okunanako oshimaliwa shoka watuminwa owala kongodhi ino pumbwa oka kalata nando, wapumbwa onomola yeholamo yoye oyo ayike.

Lilandela iipundi yoye iiwaanawa, mbyoka tovulu okutula moseti yoye , hoka ta mu vulu okukuutumba ngele tamu tala oladio yòmuzizimbe nenge ngele tamu li, nenge ngele wuna aayendà yoye. Shoka oshipundi oshiwaanawa lela shoo oshakola.

Ilandela oshipundi shoye oshiwanawa hoka tovulu okukala omutumba ngele toningi iinima yoye wuli megumbo. Otovulu okushi tula mondunda yoye, nenge moseti yoye. Okungoye shi ikolelela.

Ikaleka kokule naantu mboka taa kala taye ku dhengele, nenge taye ku shangele omatumwalaka, taye ku lombwele kutya owa sindana oshinima, na owa pumbwa okutuma onomola yokakalata koye, nenge onomola yoye yomeholamo. Inoshi ninga nando, oshoka oto vulu okukanitha oshimaliwa shoye.

Oto vulu oku ilandela omagadhi goye gokugwaya kolutu, oothewa dhokwiiyoga, osho wo omagadhi goku ishasha niinima wo yilwe ngaashi oothewa dhokuyoga iikutu osho wo omagadhi gokwiigoga moohwapwa.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa, ya kola nawa, hoka taku vulu oku kuutumba aanegumbo yaayeni sho taya li nenge taku vulu oku kuutumba aayenda sho taye ya okumutalela po. Iipundi mbika oya kola nawa.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono na inayi pumbwa oku dhanenwa nande, oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu oku ilandela kehe shoka twapumbwa . Tatu vulu oku ilandela iikutu, oongaku, ohauto noongodhi noshowo iinima oyindji .

Inda ko Nictus eto ilandele okambako koye ko JBL, kali owala kena N$ 609 ndele paife okena owala N$ 499.

Ilandela iipundi yeni iiwanawa ya kola nawa, hoka ta muvulu oku kantumba ngele ta mu li, nenge hoka ta muvulu oku kuu tumbitha aayenda yeni, sho ngaa ta ye ya oku mu ta lelapo kegumbo lyeni.

Ilandela oshipundi shoye oshiwanawa sha kola nawa hoka to vulu okukuutumba naanegumbo yoye ngele tamu tala oradio yomuzizimba nenge hoka taku vulu okukuutumba aayenda yeni sho ngaa taye ya oku mu talela po.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono no inayi pumbwa oku dhanenwa nando , oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwiilandela shaa shoka twa pumbwa . Tatu vulu okwiilandela oongaku, iikutu, oongodhi, oomgombe no sho woò shaa shoka twapumbwa.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni wonena oshoka ohayi tu kwathele shoka twa hala iimaliwa ohayi vulu okulanda iinima oyindji ngaashi oombete, iikutu, iikulya, oongaku, okutumina iimaliwa kaakuluntu yoye ya lande shoka ya hala nokufuta oosikola.

Ilandela iipundi yoye ya kola nawa ha yiya nokataafula ka kola nawa hoka to vulu okutula ko uungala woye. Kiipundi yoye otaku vulu okukuutumba aanegumbo lyoye sho ngaa tamu tala oradio yeni yomuzizimbe nenge kukuutumbe aayenda yeni shongaa tayeya okumutalela po.

Lilandela iipundi yoye iiwaanawa hoka taku vulu okukuutumba aanegumbo yaandjeni sho taya tala oladio yomuzizimbe. Nenge hoka taku vulu oku kuutumba aayenda uuna tayeya okumu talelapo . Ngoye twii landele oka taafula koye hoka to vulu okutula uungala woye uuwaananawa.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono, oshoka ngele pu na oshimaliwa, oha tu vulu oku ilandela mo iikutu yetu, oondjato, iikumbyatha, oongodhi niinima ayihe mbyono twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi koonono. Oshoka ngele tu na oshimaliwa, ohatu vulu oku ilandela shoka a pumbwa ngaashi: oothewa dhoku ikoha, omagadhi, iikutu, oongaku, iikulya, iikumbatha, oombete, oongodhi nosho woo okwiifutila oosikola.

Iimaliwa oyina oshilonga muuyuni koonono, oshoka iimaliwa ohayi vulu okutupa shoka twa pumbwa moonkalamweyo. Ohatu vulu okulanda oombete, iikutu, iikulya, oshowo oongaku. Ohatu vulu wo oku ifutila oosikola dhetu.

Hamoositola ashike to vulu oku adha iinima ngaashi iikutu mbyono ya kola nawa noongaku dha kola nawa oshoka opuna aantu mboka haya kala pondje. Haya landitha oongaku niikutu ya kola nawa mbyoka tovulu oku landa naambyoka tovulu oku panda.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono no inayi pumbwa okudhanena nande, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa, tatu vulu oku ilandela oongaku, iikutu, iikulya oshowo iikwamboga yetu naashoka twa pumbwa.

Ilandela ombete yoye ya kola nawa, hayi ya netalahe lyawo, nokapundi hoka haka kala komagulu gombete. Ohayi ya wo nomakumbatha goye, ngoka haga yalwa kombete, ga kola nawa. Ngoye tolala ko wu uvite ombili.

Ikaleka kokole naantu mboka taya vulu okudhengela taye kupula onomola yo kakalata koye nenge onomola yomeholamo yoka kalata koye ,shika osha pumbiwa opo ku kanithe iimaliwa yoye kombaanga.

Iimaliwa oyina oshilonga nai noonkondo, oshoka ohatu vulu okulongitha iimaliwa opo tulande shaashoka twa pumbwa, tatu vulu okulanda iikutu, oongaku, oothewa noshowo iikumbatha.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono, oshoka iimaliwa ohayi vulu oku tupa shoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu. Tatu vulu okulanda iikulya, oombete, oongaku oshowo okufuta oosikola dhetu noshimaliwa.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono no inayi pumbwa oku dhanenwa nande. Oshoka ngele tuna oshimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Tatu vulu oku ilandela iikutu, oongaku nosho woo ooselula.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi muuyuni koonono. Inayi pumbwa oku dhanenwa nando, oshoka ngele tu na iimaliwa ohatu vulu oku ilandela shaashoka twa pumbwa. Tatu vulu oku ilandela oongaku, iikutu, iikulya noshowo iinima oyindji.

Ilandela iipundi yoye iiwanawa hoka taku vulu okukuutumba aanegumbo yaandjeni nenge aayenda sho taye ya oku mu talela po. Ngweye ino dhimwa wo okwiilandela okataafula koye oka wanawa hoka to vulu okutula uungala woye

Oshimaliwa osha simana noonkondo oshoka ohashi vulu oku landa iinima oyindji. Ombete hoka ho lala, iikulya mbyoka holi. Otashi vulu oku futa wo osikola yoye nosikola yuunona woye. Oshimaliwa ohashi vulu oku ku landela iikutu mbyoka ho zala. Oshoka mongashingeyi oshimaliwa osha simana nayi noonkondo no inashi pumbwa oku dhanenwa.

Ilandele oshipundi shoye sha kola nawa shi na ongushu wo sho oshiwanawa oku kuutumbwa kaayenda yoye sho taya zi hoka taya zi nenge aantu owala ye li megumbo ngele tamu tala ooTV dheni nenge ngele tamu li.

Iimaliwa oyi na oshilonga nayi moonkalamwenyo dhetu, oshoka iimaliwa ohayi vulu okutupa shoka twa pumbwa moonkalamwenyo dhetu. Hatu landa o mo oselula ndjoka hatu longitha, ohauto ndjoka hatu hingi niinima wo oyindji ngaashi oombete, iikutu niikulya.

Landa ombete yoye ombwaanawa ya kola nawa, ndjoka hayi ya netalashe enene lya kola nawa. Etalashe ndika wo ohali ya nokakuusinga okawaanawa hoka to vulu oku yala kombete yoye. Ombete ndjino ohayi ya wo nokapundi hoka haka kala komagulu gombete.

Iimaliwa oyina oshilonga nayi muuyuni koonono , oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okulanda shaashoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu. Ohatu vulu okulanda iinima ngaashi oothewa, iikutu , oongaku , iikumbatha, oombete nokwiifutila wo oosikola dhetu.

Iimaliwa oya simana muuyuni awuhe koonono oshoka ngele tuna iimaliwa ohatu vulu okwiilandela iinima mbyoka twapumbwa moonkalamwenyo dhetu ngaashi iikutu, oombete, iikumbatha niinima oyindji yindji. Ohatu vulu wo okwiifutila oosikola dhetu tatu longitha iimaliwa.

Oto vulu oku ilandela iipundi iiwaanawa mbyoka yomoseti yoye, opo oseti yoye yi kale tayi monika nawa. Ishewe sho aayenda yoye taye ya oko taya kuutumba.

Iimaliwa oyina oshilonga moshilongo ashihe koono oshoka ngele otuna iimaliwa ohatu vulu okulandamo iikulya, oongaku, omagadhi, oombete, niinima oyindji.

Otuna oositola dhi ili nodhi ili, nutuna oositola moka tovulu okulongitha okakalata koye ngwee mwene okwiifutila iinima yoye mbyoka walandela ngwee mwene nenge otovulu okukwathelwa komuntu ngoka eli peshina .

Otovulu okukala wuna oshimaliwa shokoshilongo shalwe ngoye wahala oshimaliwa shomoshilongo shoye ndele kapena uudhigu washa. Oshoka otovulu owala okuya kombaanga togandja oshimaliwa shono shokoshilongo shalwe ngoye topewa oshimaliwa shomoshilongo sheni, kaapena nande uudhigu washa ndele oshiikolela kongushu yoshimaliwa shoka shokoshilongo shalwe opo wupewe oshimaliwa shokoshilongo sheni.

Owa hala oku kilongela kiiputudhilo iinene mo Namibia ngaashi Unam, Ium ndele kuna oshimaliwa? Ino tila Nedbank oha gandja oshimaliwa kaantu mboka ya hala oku ki ilongela kiiputudhilo mbyoka iinene nongele wa mana osikola yoye eto mono iilonga yoye ngoye toshi galula opo wo shi kwathe oshigwana sho komongula.